Abantwana abaleminyaka eyisithupha kusiya phansi. Labo sebehamba esikolo okubizwa kuthiwa kuse nursery education . Abantwana laba bayagqoka ama uniform . Njalo kwesinye isikhathi uyabathola bebambene izandla bedlala imidlalo etshiyeneyo. Imidlalo leyi yenza abantwana bekhule behlakaniphile.

Abantwana abancane abasesikolo enesari ejukheshini umbalisi umile unamathisele amagwaliba mduli abhaliweyo abantwana bahlezi uyabafundisa umbalisi.

Kuqakathekile ukuthi ababalisi befundise abantwana bethu esikolo, ngoba uhulumende ubaqhatshile ukuthi befundise abafundi, kukhona umduli omnyama lapha ekilasini, umbalisi obhala khona umsebenzi wabafundi esebenzisa itshoko emhlophe.

Kulilungelo lomntwana wonke ukuthi ayefunda esikolo, njalo sikhangelele ukuthi abantwana esikolo befike behlale ezitulweni kumbe emabhentshini. Kubekhona njalo amatafula lapho ababhalela khona, kanye lomgwembe lapho umbalisi lapho abhalela khona imisebenzi wabafundi.

Esikolo semfundo yaphansi, kugcwele amakilasi amanengi aleminyango etshiyeneyo. Njalo iminyango leyi ipendiwe ngependa eluhlaza okwesibhakabhaka. Umduli lawo upendiwe , phezulu bafulele ngamazenge.

Abantwana kulezi insuku sebefunda besebenzisa ama laptop labantwana abancane abase primary bahlezi elikilasini kuletafula elombala onsundu babeke I laptop elombala oluhlaza

Umbalisi laye kuqakathekile ukuthi abe letafula yakhe ekilasini lapho ofaka khona izinto zakhe ezinengi okugoqela usiba lokumakela abafundi lalapho ozafaka khona amabhuku abafundi sebeqedile ukubhala

Kuqakathekile ukuthi umbalisi agcwalise amagwalibamduli ukuze abafundi nxa bengekho ekilasini bengasweli izinto zokubala. Bayabe bebhoda bebala okubhaliwwyo kumagwalibamduli.

Ekilasini isikhathi esinengi umbalisi uyanamathisela amagwalibamduli abemanengi. Lokhu wenzela ukuthi nxa engekho ekilasini, abantwana bethole izinto zokubala lapha kumagwalibamduli.

Umduli ogombolozele isikolo, kukhona amabala abhaliweyo emdulwini, njalo eceleni komduli kukhona ibhakane elimhlophe elibhalwe ibizo lesikolo. Isikolo siseceleni komgwaqo, kulabantu abanengi emgwaqweni abanye bagade imdududu.

Izikolo zemakhaya lokhe zingakaphucuki ababalisi lokhe besasebenzisa amatshoko nxa bebhala emsebenzi wabafundi njalo nxa bebhala egwembini elombala omnyama izikolo ezinengi zemadolobheni ababalisi sebesebenzisa amaprojector

Umgwembe ekilasini elompala oluhlaza lapha umbalisi obhala khona umsebenzi wabafundi esebenzisa itshoko emhlophe kukhona amatafula okubhalela kanye lamabhentshi okuhlala ekilasini.

Esikolo senfundo yaphansi e primary, kukhona indlu lapho okugcinwa khona ingwalo zabafundi zokubala. Ziyabe zibekwe kuhle emakhabothini ,abantwana bayaphiwa ithuba lokuzobala ingwalo lezi .Bethola ulwazi olutshiyeneyo.

Abantwana kulezi insuku bayalandwa esikolo .Ngakho bengatshayisa bayahamba beyekuma esangweni belinde abazali .Kukhona abantu akade sebentshontsha abantwana esikolo .Abazali babona kungcono ukuthi bezilandele abantwana babo esikolo .

Ithekhinologi lokhu isiyaphambili abantwana esikolo sebesebenzisa amakhompuyitha ukubhala kumbe omakhala ekhukhwini. Ababalisi bathi okubhalwa emabhukwini akukhanyi ngakho abantwana abasebenzise omakhalekhukhwini kumbe ama lephutophi.

Abantwana abasesikolo lezi insuku ababalisi sebefundisa abantwana lemisebenzi yezandla ezitshiyeneyo kukhona amathuluzi abayabe bewasebenzisa kanye lemitshina.

Abantwana besikolo abafundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo okugoqela ukuthunga, ukupheka leminye njalo etshiyeneyo bamile bagqoke impahla ezimhlophe , bamile babambe imbiza abapheka ngazo.

Kulilungelo lomntwana wonke ukuthi ehambe esikolo njalo abazali kumele bethenge amabhuku abantwana labo ababhalela khona esikolo. Isikolo laso siyabe silengwalo ezisetshenziswa ngabafundi ukubala. Kube lamatafula kanye lezitulo okusetshenziswa ngabafundi.

Umfundi osesikolo owesilisa ogqoke imphlala eziluhlaza okwesibhakabhaka, lengane umhlophe ekhanda, kukhona amathulusi ensimbi owasebenzisayo. Kulezi insuku abantwana laba sebefundiswa ngemisebenzi yezandla esikolo.

Indlu yabafundi lapho abafundela khona imisebenzi yezandla. Lezi insuku ababalisi sebefundisa labafundi imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Kukhona imitshina egcwele phezu kwetafula esetshenziswa ngabafundi.

Abantwana abasesikolo abafundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo laba bafundela ukupheka bagqokile impahla zabo ezimhlophe bavala lamakhanda ngezingwane ezimhlophe kukhona imbiza abasebenzisa ukupheka ngazo.

Abantwana besikolo kulesikhathi lapho umbalisi obapha khona umhloliso. Ngalelolanga umfundi lomfundi uyabe ehlezi yedwa elephepha lakhe lapho obhala khona. Umbalisi ehlola ukuthi lokhu okufundisayo kuyazwisiseka yini.

Abantwana besikolo kulezi insuku ababalisi sebefundisa abantwana imisebenzi yezandla etshiyeneyo bayazikhethela abafundi leyo msebenzi

Nxa abafundi bebhala umhloliso umbalisi kukhona indlela obahlalisa ngayo lelo langa umfundi lo mfundi uyabe ehlezi yedwa elephepha lakhe kanye lebhuku lakhe lapho obhala khona umbalisi uyabe ehlola abafundi ukuthi bayazwisisa ezinye izifundo obafundisa zona.

Abantwana besikolo abafundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Bagqoke amajazi amhlophe. Kukhona njalo inkomo ebotshiweyo phakathi kwabantu laba. Kukhona umntwana wesikolo ogqoke amagilovisi ebambe inkomo njalo lapha emlonyeni uvalile kanye lasemakhaleni

Bamile abantwana besikolo endlini lapho abafundela khona , bagqoke ama uniform , amayembe alombala omhlophe , ukhona lombalisi wabo ochasisa isifundo esithile phambi kwabo

Abantwana besikolo kulezi insuku ababalisi sebebafundisa leminye imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Kwesinye isiskhathi uyathola kukhona imitshina abayabe beyisebenzisa esikolo.

Abantwana bahlezi endlini lapho abafundela khona. Kulezi insuku abafundi sebefundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo balungisa izicathulo. Lokhu kuzabanceda kusasa sebeqedile izikolo. Bayadinga umsebenzi beqatshwe

Bazijabukele abantwana esikolo. Bamile, abanye bayabobotheka. Bagqoke amayunifomu. Abanye njalo baphakamise amaphetshana amhlophe. Kukhona okudwetshiweyo kuulawomaphetshana. Kukhona lababalisi babantwana, phakathi kwabantwana besikolo.

uufundiswa kwabantwana imisebenzi yezandla etshiyeneyo esikolo kunceda kakhulu abantwana kusasa empilweni abasoze bathwale nzima bayayenza imisebenzi leyi abayifundiswayo esikolo bethole imali zokuziphilisa

Izikolo sezizavalwa, abantwana besikolo sebeqalisile ukubhala imhloliso. Nxa abantwana bebhala imihloliso bayahlala ngamunye ngamunye uyabe eletafula yakhe lephepha lakhe lapha obhalela khona.

Abantwana besikolo njengoba kulezi insunku sebefundiswa lemisebenzi yezandla etshiyeneyo, bamile lapho abafuna ukuyakha khona ikilasi sebegebhile amagodi kugcwele inhlabathi.

Abantwana abagcwele emagcekeni esikolo. Bagqoke impahla ezifananayo zonke. Ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kukhona insimbi phansi ezigcweleyo, abazisebenzisayo. Abanye bagqoke ingwane ezilombala olithanga ekhanda.

Abantwana besikolo kulezinsuku sebefundiswa lemisebenzini yezandla etshiyeneyo abantwana bayabe begqoke impahla ezifananayo abanye njalo emakhanda begqoke ingwane ezilombala olithanga, kugcwele insimbi phansi abazisebenzisayo.

Ababalisi sebananzelela ukuthi akusibo bonke abantwana abaphiweyo ekilasini, abanye abantwana bayabe bephiwe emsebenzini yezandla etshiyeneyo, ngakho sebefundisa lemisebenzi yezandla ezikolo.

Abantwana besikolo bayabhala abakho ekilasini bafundela phandle izindlu zokufundela ezabantwana azikwani yikho abanye behlala phandle bayabhala phezulu kwamatafula umbalisi uhamba ebhoda emaka umsebenzi wabantwana

Esikolo semfundo yaphezulu esecondary. Izakhiwo zakhona zibhaliwe lapha emdulini ngamabala amnyama. Ibizo lesikolo lokhu benzela abantu ababuya esikolo abathwali nzima .

Esikolo kukhona indlu lapho okugcinwa khona amabhuku abantwana okubhala, kanye lengwalo zokubala. Kuyabekwa ekhabothini, kuhle kakhulu. Nxa sekubhalwa, ukhona umbalisi, amkhethayo. Onguye ongena kuleyondpu, esiyathathela abanye amabhuku.

Abadala banxusiwe esikolo, ukuzobukela umdlalo webhola okade ukhona, bahlezi endaweni elotshani kukhona njalo labanye abantwana besikolo ababukeleyo, ayadlala amaqembu amabili

abantwana abafunda behlala ezikolo kukhona isikhathi lapho abazali ababavakatshela khona abantwana laba abazali bayahamba bephathele abantwana ukudla okumnandi ngalelolanga abantwana bayabe bejabulile begcwele amagceke esikolo

Izikolo zivuliwe. Umphathisikolo ubize ababalisi bakhe. Kanye labantwana besikolo. Umphathisikolo utshela abantwana besikolo indlela abazasebenza ngayo. Kunengi osekutshitshile esikolo. Okudinga ukuthi abafundi bakulandele.

Abantwana besikolo abanye bahlezi abanye njalo bamile kukhona lababalisi babantwana abahlezi ezitulweni phambili isikolo sibize abomthetho, abomthetho bayakhuza abantwana sebethokalala belezidakamizwa esikolo.

Abantwana besikolo bahlezi endaweni elotshani oluluhlaza . Bahlezi ezitulweni ezilombala onsundu. Bonke bagqokile ama uniform amankazana labafana . Kukhona ababalisi ababili phakathi kwabo abamileyo.

Siyakhiwe kuhle kakhulu isikolo sesekhondari kukhona indawo elotshani obuluhlaza. Njalo izakhiwo zakhona ziyakhiwe ngobunono obukhulu, kulamafasitela angenisa umoya. Abanye abafundi bafundela phezulu abanye njalo bayabe bephansi.

Nxa iviki iqalisa ngoMvulo, abantwana bayabizwa ngababalisi babo. Bebatshele abayabe kumele bakulandele, ngaleyoviki, indlela abazasebenza ngayo esikolo,

kwesinye isikhathi uyathola abantwana besikolo bencedisa ezifundweni zabo abanye abantwaa bazwisisa ncono nxa becasiselana bebodwa abanye njalo bazwisisa nxa kume umbalisi phambi kwabo

Ngesikhathi sendlala kukhona inhlanganiso eyanceda abantwana besikolo kakhulu. Yayisipha ukudla esikolo. Abadala behambe esikolo bayephekela abantwana. Labo babesizakala ngoba babehle bedle. Abantwana babesidla esikolo. Umntwana olambileyo ngeke ekwanise ukufunda.

Abantwana abanengi nxa begcwele emgwaqweni sebetshayisile sebehamba emakhaya. Kuyabe kuhlangene abantwana bezikolo ezitshiyeneyo. Ngakho ukuze unanzelele ukuthi umntwana ufunda kusiphi iskolo, umbona ngeyunifomu eyabe eyigqokile.

Ukuqakatheka kwamabhakani ezikolo yikuthi ayatshengisa umuntu oyabe engakwazi isikolo uhle abone ngebizo lesikolo eliyabe libhaliwe ebhakanini eliyane lisesangweni

Esangweni lesikolo phezulu kulebhakani elibhalwe ibizo lesikolo njalo isango lipendiwe ngependa ebomvu lemhophe lakho kubhaliwe ngamabala abomvu kulomduli ogombolozele isikolo

Izikolo zonke, kungaba kusekilinikhi kumbe kusezibheslela. Kwandise ukuna leflegi. Iflegi leyi iyabe ingeyelizwe. Okukhanya ukuthi izakhiwo zakhona ngezikahulumende zonke.

Isikolo uyathola sigombolozelwe ngomduli njalo kwezinye izikhathi uyathola umduli ufake ibhakane elibhaliweyo kwesinye isikhathi njalo kuyabe kulebhakane esangweni phezulu eliyabe libhaliwe ibizo lesikolo.

Amaluba acecisileyo eceleni komduli wesikolo. Umduli ugombolozele isikolo ukuze abafundi befunde kuhle bangaboni okwenzakalayo emgwaqweni njalo kulebhakani elisemdulini elibhalwe ibizo lesikolo.

Esikolo kugcwele izindlu ezinengi lapho abantwana besikolo abafundela kizo. Kukhona njalo indawo elotshani okuluhlaza kuhlanyeliwe njalo izihlahla lapha phakathi etshanini. Kuhlanzekile esikolo akula ngcekeza.

Namuhla esikolo seSekhondari kulomncintiswano webhola. Kulamaqembu amabili adlalayo. Elinye iqembu ligqoke okubomvu elinye njalo ligqoke okuluhlaza.

Izikolo nxa sezizavulwa kuba buhlungu ebantwaneni abafunda behlala esikolo. Kuyabe kumele betshiye izimuli zabo sebesiya esikolo. Ngalelo langa sebehamba bayabe bethwele izikhwama ezinkulu. Kukhona njalo imota ezithwala labo bantwana.

Ngesikhathi sokufunda emagcekeni esikolo kuyabe kutshaya umoya bonke abantwana bayabe besemakilasini ababalisi bayabe befundisa bengadlali njalo abantwana bebuza umbuzo lapha abangazwisisi khona

Abantwana besikolo esecondary kulezi insuku ababalisi nxa befundisa abantwana bayasebenzisa amaprojector njalo abafundi labo bayasebenzisa amaLaptop kumbe amakhompiyutha nxa bebhala.

Kulezi insuku kukhona izimota abadala abazibhadalayo . Ezithwala abantwana nsuku zonke zibasa esikolo ziphinde zibathathe isikolo sesitshayisile .Izimota lezi zifika zime duzane lesango .Nxa abantwana bephuma esikolo bahle bengene ezimoteni .

abantwana besikolo se secondary namuhla abafundi kukhona umcintiswano wokuhalbela okhona esikolo umpathisikolo unxuse izikolo ezinengi kulowo mcintiswano

Ikhabothi etholakala esikolo sekhondari lapho okubekwa khona amabhuku, amabhuku lawo asetshenziswa ngabafundi ukubala kwesinye isikhathi umbalisi nxa endonda ukubhala emdulwini uyapha abafundi umsebenzi oyabe usemabhukwini wonalawa bebhale.

Ababalisi babhala emdulwini elombala omnyama ekilasini babhala umsebenzi wabafundi. Kwesinye isikhathi bayasebenzisa amatshoko amhlophe. Abafundi bayakujabulela ukufundiswa ezikolo.

Siyambonga uhulumende ngokusiyakhela izikolo ezinengi sokungulando wabadala ukuthi bebone ukuthi abantwana bonke bayahamba esikolo. Kuqakathekile ukuthi abantwana behanbe esikolo bafunda izinto ezinengi.

Izikolo ezinengi zigonjolozelwe lokhu benzela ukuvikela izikolo enyamazaneni ezifanana lembuzo Kanye lenkomo ukuthi zingangeni esikolo kugcwele izindlu ezinengi lapho abafundi abafundela khona

Bayadlala abafundi, badlala umdlalo we bhasiketi bholu. Elinye iqembu ligqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka zibhaliwe emuva ngamabala amhlophe. Kugcwele abantu abanengi ababukeleyo umdlalo lowu esikolo.

Isikolo sesize sathenga imota, imota leyi iyanceda kakhulu nxa abafundi besiya emncintiswaneni kwezinye izikolo kumbe ababalisi nxa besiya emhlanganweni kwezinye izikolo bayasebenzisa imota leyi.

Indlu lapho abantwana besikolo sezingeni laphezulu eUniversity abafundela khona, ukhona uma bona kude emdulini, eceleni kukama bonakude kukhona umduli olombala omhlophe, lapho umbalisi obhala khona umsebenzi wabafundi.

Izakhiwo ezinengi ezigcwele esikolweni senfundoyaphezulu ziyakhwe kuhle kakhulu, njalo ezinye zilophahla olubonvu. Kukhona njalo indawo elotshani obuluhlaza okuhlanyelwe khona izihlahla eziyenza kube kuhle kakhulu lapha esikolo.

Sebephumelele abantwana bethu baze bayafika ezingeni laphezulu eyunivesithi lapho esithola khona abafundi abanengi abazofundela imisebenzi etshiyeneyo abayiyo abafisa ukuyenza empilweni zabo.

Esikolo semfundweni yaphezulu, eyunivesithi. Kukhona indawo elotshani obuluhlaza. Etshanini kukhona ibhakane elikhulu, elibhaliweyo, elikhomba ibizo lendawo, njalo kukhona lomthetho wesikolo obhalwe kulelo ibhakane.

izakhiwo ezinengi zemfundo yaphezulu e university ziyakhiwe kakhulu ukudlula ezinye izikolo zebanga laphansi e primary le secondary njalo kuleli izinga balutshwani abantwana abafikayo abantwana kuleli izinga bayabe bezofundela imisebenzi eminegiu etshiyeneyo

Ibhakane elikhulu, elimhlophe, elibhaliweyo ngamabala amhlophe elitshengisa ukuba kusesikolo. Kuyabe kubhaliwe ibizo lesikolo, lokhu kuyanceda ebantwini abangakaze befike esikolo abathwali nzima babona ngebhakane

abantwana ababuya bezofunda e university basuka endaweni ezitshiyeneyo abanye bayabe besuka khatshana lesikolo ngakho kuqakathekile ukuthi abantwana laba bephiwe izindlu lapha esikolo abahlala kizo

Indlu lapho abafundi bemfundo yaphezulu abafundela khona, kukhona ikhabothi kanye letafula elompala omnyama. Kugcwele imithi abafundi abayisebenzisa nxa befunda izifundo zabo ezitshiyeneyo.

Abantwana abahlala khatshana le university kukhona indawo lapha esikolo abazinikwayo abahlala khona kuyabe kulemibheda kulezo zindlu lamakhabothi lapha abafaka khona amafutha abo lendawo lapha ababeka khona impahla zabo

Esikolo semfundo yaphezulu ungangena phakathi, kukhona indawo lapho abafundi abahlala khona bezilibazisa, okulombala olithanga, kukhona njalo lendawo elotshani obuluhlaza, lezihlahla ezinkulu.

Ikhabothi etholakala endlini lapho abantwana besikolo abahlala khona eyunivesithi, ilombala onsundu. Eceleni kwekhabothi kukhona isikhwama esikhulu esempahla kanye lamathenesi kukhona njalo lembheda lapho abalala khona ezindlini lezi.

Izakhiwo zemfundo yaphezulu esiyakhwe zisiba zinde zisiya phezulu .Njalo umduli upendiwe kugcwele lama fasiteli angenisa umoya .Kulezakhiwo ezinengi phakathi .Kanye lezindlu lapho abantwana besikolo abahlala kizo .

Ababalisi esibathola ezingeni laphezulu esibabiza ngesikhiwa sithi ngo lecturer isikhathi esinengi batholakala phambili kwabafundi nxa behlezi. Ababalisi laba yibo abafundisa abantwabethu e University imisebenzi eminengi abayabe beyifundela.

Itafula elikhulu elilamambodlela alomuthi phakathi. Omunye uluhlaza, omunye ulithanga umuthi. Umuthi lowu usetshenziswa ngabafundi lapha esikolo seYunivesi nxa besenza ezinye izifundo zabo.

Indlu lapho abantwana besikolo sezinga laphezulu lapha abafundele khona. Umduli upendiwe njalo kukhona amafasiteli angenisa umoya. Phansi kuhlanzekile kuyacazimula akula ngcekeza.

Abantwana abakuleli izinga eleuniversithi esibabiza sithi yizikwicamfundo ziyabe zitshayile ngapha ngaphansi kusuka ebangeni laseprimary kusiya kwelesecondary bayabebeyenze kuhle kakhulu labo abantwana beze befike kuleli izinga elaphezulu euniversithi

Abantwana besikolo sezinga laphezulu basekilasini lapho abafundela khona. Bahlezi amankazana kanye labafanaLapha kufika abantu abayabe bephumelele ezifundweni zabo zaphansi sebezofundela imisebenzi etshiyeneyo abafisa ukuyiyenza empilweni zabo.

Esikolo semfundo yaphezulu euniversity uyathola kuhlala abafundi ababili endlini enye kuyabe kulemibheda embili lapho abalala khona kanye lemiqamelo lokhu kwenzelwa ukuthi abafundi bencedisane eminye imisebenzi yesikolo.

Kwesinye isikhathi ababalisi bayapha abafundi amathuba umfundi asukume afundise abanye bakhe, abanye abafundi bazwisisa ngcono nxa bexoxa bebodwa abanye njalo bazwisisa ngcono nxa kulombalisi phambi kwabo

ama bhodi awokubhalela amabili eyinye ibhodi isebenzisa itshoko njalo ilompala oluhlaza eyinye ibhodi siyibiza ngesikhiwa sithi wayithi bhodi lapha abasebenzisa khona i mathimakha nxa bebhala

Esikolo semfundo yaphezulu balutshwana abantu abafika ezingeni leli, abantu abanengi baphelela ezingeni leSecondary abantu abayibo abayabe bephumelele ezifundweni zabo eSecondary yibo abafika eYunivesithi.

Indlu yabafundi abafundela kiyo ezingeni laphezulu eUniversity kugcwele izitulo ezinengi ezinye zilombala onsundu, kanye lamatafula.

Izakhiwo zemfundo yaphezulu ziyakwe ngobunono obukhulu ukudlula izakhiwo zemfundo yaphansi njalo kuleli zinga balutshwana abafundi abafikayo kufika abafundi abayabe bephumelele ezingeni lesekhondari

Esikolo semfundo yaphezulu eYunivesi, kukhona ibhasi yesikolo ethwala abafundi nxa besiya emncintiswaneni kwesinye isikolo kumbe ethwala ababalisi besiya emhlanganweni wezikolo.

Eyunivesithi kukhona imiduli emibili lapho umbalisi obhalela khona. Kukhona umbalisi abhala khona esebenzisa itshoko kukhona njalo umduli omhlophe umbalisa asebenzisa imayithi makha nxa ebhala kuyona.

Isango elincane elisetshenziswa ngabantwana besikolo kukhona njalo isango elikhulu lapho okungena khona lezimota kubhaliwe emdulwini eceleni kwesango ngamabala amhlophe kukhona njalo lamaluba acecisileyo ayenza isikolo sibe sihle.

Izindlu lapho abafundi abahlala khatshana euniversity abahlala kuzo kukhona imibheda lapho abalala khona. Kanye lemiqamelo .Lekhabothi lapho abafaka khona izinto zabo ezitshiyeneyo ezigoqela amafutha.